Ekkanisa enzimbe obulungi ekkanisa eno eyina langi ez'enjawulo. Ekkanisa eno eyina oluggya nga mu luggya muno tulabamu obumuli obwa kiragala n'emiti egiyina ebikoola bya kiragala.

Abaana b'essomero batudde abanyumye obulungi mu yunifoomu zaabwe. Yunifoomu zino za bbululu. Kaakati abaana bano baluka ate nga bala balaga banyumirwa kye bakola.

Ekitimbibwa mu nnyumba, ekitimbibwa mu nnyumba kino kyetooloovu era nga kiyina langi ez'enjawulo, kiyina langi enzirugavu, kiyina langi enjeru kiyina langi eya kakobe, ne kiba ne langi emmyufu.

Olubalama lw'ennyanja. Olubalama lw'ennyanja luno luliko abantu aba... ab'enjawulo; abantu bano abamu bali mu kuzannya byamizannyo, abalala batudde mu musenyu ku lubalama luno era ng'abalala bali... balinnye mu mazzi, balaga banyumirwa.

Pulasitiika ow'enjawulo alongoosa ewaka, waliwo obutebe, waliwo ebiyoola kasasiro, waliwo obutaasa waliwo brush ezikuuta ebiyigo, ne wabeerawo n'ebisiimuula ebizungu.

Ekkubo lino lya ttaka, ekkubo lino mulimu abalitambuliramu, mmabbali g'ekkubo lino waliyo omuddo gwa kiragala n'emiti egirina ebikoola ebya kiragala, kaakati omulongooti.

Omuntu atudde era ng'omuntu ono ayambadde engoye enzirugavu, engatto ze ziri ziyina langi bbiri enjeru n'enzirugavu, ng'era omuntu ono atudde ku ku lwazi kumpi n'olwazi waliwo akagga era ng'alabika aswamye byennyanja.

Abakyala babiri batudde mu yafeesi, mu yafeesi eno batudde bulungi era balaga bayina kye balaba ku kyuma kino kye bayita kalimagezi, omu akutteko omukono gwe, omulala atadde buteesi omukono ku mmeeza.

Ennyanja ekutte omuzira, ennyanja eno eriko eryato. Omuzira guno ogukutte ku nnyanja gwa langi njeru era nga n'eryato lino lirina langi njeru.

Enjovu, enjovu zino ziri bbiri enjovu ziyina amaaso matono enjovu zirina amatu amanene enjovu ziyina amasanga amampi amasanga gano meeru era nga enjovu zino zirinaanye omuddo omuddo guno gwa kiragala.

Omuwala ayambadde essaati eya kakobe n'empale enzirugavu, yeesigamye ku kisenge. Ayambadde obulawuli obukozesebwa okulaba obulungi era ng'akozesa ekyuma kikalimagezi.